Ente nyingi ziriyo nizitambura omu muhanda ziine amahembe maraingwa ,ezimwe ziine erangi erikutukura harimu nana eziine erangi erikwiragura enyuma yaazo hariyo omuntu ariyo nazifunya aha rubaju rw'oruguuto hariho ekishaka kihango.

Abatsigazi bingi bariyo nibazaana omupiira, babiri bakwatiine, babiri barimu nibataragaza, naha rubaju hariho emotoka zemereire hariho na gooro esigiise erangi erikwera.

Emotoka nyingi zeemereire harimu n'amataara ahi zeemereire n'ekicweka ekindi kirimu omwirima, n'ekicweka ekindi kirimu erangi y'omushana hariho n'ekizimbe kiraingwa ekiri aha rubaju

Omushaija akwaitse obunyaatsi ariyo nabutsimba omu maizi obunyaatsi bwine erangi ya kijubwe, omushaija ayekomire ekitambare omu mutwe ajwaire n'esaati ya buru ayezirikire n'ekikoohe.

Abashaija babiri bari hamwe omwe ashutami aha katebe ondiijo ayemereire akwitse esimu omu ngaro bari aha muryango gusigiise erangi ya bururu baineho enduuka ririmu ebintu bingi

Empangare eibiri zishutami aha piki zaine emitaka zaine na vuvuzera aha munywa n'aha rubaju hariho ebizimbe bihango na n'emotooka zemereire n'ezindi zirimu nizigyenda.

Abakazi baingi bashutami hamwe abamwe nibatondora obushaza abandi nibatondora ebihimba enyima yaabo hariho ekimotoka kihango kirimu omuntu arikurebuka ekicweka ekyeifo kyonka.

Abasirukare babiri bemereire aha nguuto aha rubaju rwaabo hariho emotooka omwe ajwaire ekikooti akishangire aha mutwe n'ondiijo ajwaire egofiira erikwera ajwaire n'akakooti k'erangi ya kijubwe etakwatsire.

Egaari y'omwika eriyo netambura etaireho amataara g'erangi ya kinekye n'aha rubaju rw'oruguuto rwaayo hariho ebimuri byingi by'erangi erikutukura na neya kinekye na neya kijubwe.

Abantu baingi bari omu kishaka harimu ebiti by'ebikindo hariho n'ebiti ebitemire ebiri ahansi abamwe bainami ahansi abamwe bashutami n'abandi bemereire.

Omushaija ajwire oburahuri aha maisho akwitse ekyooma kya karimagezi ariyo nasheka, ajwaire n'esati y'emikono miringwa. Ekyooma kye kiriho obushushani bwingi. Obumwe n'obwerangi ya kinekye, obumwe n'obwerangi eri kutukura n'obundi bwiine erangi ya kijubwe.

Omukazi aine omwaana namugambira omu kutu, omwaana akwaitse akantu omu ngaro . Omukazi ahekire akasaho aha mukono boona batsibire eishokye rirukushushana omukazi ajwire akashweta karikwera omwaana ajwire akakooti karukwiragura .

Abantu baingi bari aha rubaju rw'enyanja. Harimu n'abandi abariyo nibatambura omu muhanda. Hariho n'amaato agari aha nkungu n'erindi eryato riri ahagati y'enyanja, hariho n'enju eziri aha rubaju rw'enyanja.

Omushaija ari ahagati y'amaju ,ajwaire akakokoro aha maisho nana enkofiira nana esaati erikutukura nana empare erikutukura nana enyuma ye hariyo omushaija ariyo natambura.

Esowaani y'erangi erikwera eriho ebyokurya ebirimu kabegi n'enyama n'omuceeri, kabegi eine erangi erikwera, enyama eine erangi ya kitaka nana omuceeri gwine erangi ya kitaka

Abaana baingi barundiine hamwe bariyo nibateera obushushani aha maisho, n'abandi bariyo nibatambura. Enyima yaabo hariho oruguuto hariho nana epiki eziri aha muhanda nizigyenda.

Ebitara bibiri bishakize ebinyaatsi bikwatise ebiti omu rubaju n'aha rubaju rwabyo hariho enkoko y'eshaaki hariho na waaya erikuraba ahaiguru yabyo hariho na n'ebiti ebiri aha rubaju rwabyo.

Abantu baingi bashutami hamwe abamwe n'abaishiki abandi n'aboojo abamwe baine esimu omungaro n'abamwe bariyo nibasheka ahagati yaabo harimu ebyoma bya karimagyezi aha meeza.

Abasirukare baingi bari hamwe abamwe bari omu motooka n'abandi babiri bari aheeru omwe aine embundu aheibega ajwaire n'enkofiira n'ondi taine kyaine akwaitse aha motooka.

Abatsigazi bana bariyo nibataragaza naha rubaju hariho abaroreezi baingi hariho nana omugoye gwanikireho emyenda n'amuju maingi hariho nana emiti mingi eri ahagati y'amaju

Omushaija atekire amaju ariyo nashaba ajwire enkeito z'erangi ya bururu. Aine na herementi. Aharubaju rweye, n'aharubaju orundi hariyo enju mpango.

Ebendera nyingi zihanikire hamwe. Harimu ezimwe ziine erangi erikwiragura, ezindi ziine mu erangi ya kinekye, n'ezindi ziine erangi erikwera nana era buru.

Emotoka nyingi ziriyo nizitambura n'ezindi zemereire ah'inywero ry'amashuta hariho nana amapiki agarimu nigatambura hariho nana ebyapa ebiri haihi n'inywero ry'amashuta.

Abantu baingi bari omu katare abamwe nibatunda enyanya abamwe nibatunda muhogo abamwe nibatunda ebitakuri abamwe nibatunda ebiyooni n'aha rubaju rwabo hariho amaduuka maingi.

Abantu baingi bari omu katare abamwe nibatunda ebitokye, abandi nibatunda za doodo, n'abandi nibatunda eminekye, nana obutunguru, nana enyaanya, nana emicungwa na wotameroni n'emiyembe.

Emotoka eri aha ruguuto neetambura na aha rubaju hariho ekishengye kyombekyereireho n'aha iguru hariho oruguuto rwombekyereire ahaiguru hariho nana ekiguzi kihango aha rubaju

Eryaato rikomire aha nkuungu, hariho n'ebiti ebyemereire omu nyanja. Ahagati y'enyanja hariho ekimera ekimezireho na aha nkuungu hariho ebindi ebimera nabyo bimezireho.

Ebitookye bingi bikomire aha gaari. Egaari ekwatsirwe orwoma, aha rubaju hariho ekishaka. Hakomireho nana ekijaketi kikutukura aha gaari.

Abatsigazi batakureebeka bariyo nibazaana omupiira. Omwe ajwaire empare y'okwera nana sitokisi zikwera. N'ondiijo ajwaire empare y'okwiragura na sitokisi za kacungwa n'ondiijo nareebeka sitokisi zonka nana enkaito.

Ekibira kihango kirimu emiti nikitanisibwa oruguuto n'orubaju orundi hariho enju n'obuseeri hariyo enshozi n'ahaiguru hariyo ebicu bikwiragura n'ebikweera.

Obuju bubiri bushakaize ebinyaatsi buriho n'ekiti ky'amataagi aha rubaju rwabwo n'aha rubaju hariho abaana bemereire. Hariho n'embuzi eri omu kibuga n'orubaju orundi hariho ekishaka kihango kizetororire

Abantu bashatu bashutami omu ryato harimu abashaija babiri nana omwana omwe aha rubaju hariho ekishaka kihango kirimu erangi ya kijubwe nana eya kinekye

Omukazi ariyo nacunda amajuta aharubaju hariho ebyanzi bingi ebimwe bisigiise erangi erikwiragura nana ebindi bisigiise erangi ya kitaka omukazi ayefubikire akakoohe omu mabega ashutami aha mikyeeka .

Enju ishatu zishakaize amabaati garikutukura zisigisiize n'erangi ya kinekye nana erikwera n'omu maisho gaazo hariho ebiti bingi hariho n'embuga eriho otunyaatsi nana embuga eriho ebinyaatsi bikwateine.

Ekyapa ky'eishomero rya Rushaga kisigiise erangi erikwera kihandikisiimu erangi erikutura nana erikwiragura nana eya buru kyetoriirwe emiti nana enju nana emitumba

Enjojo nyingi ziri omu maizi ziine amaino garikwera nana eminwa miraingwa nana amaguru magufu zeetoreirwe ekishaka kihango

Abantu baingi bari haihi na motoka abamwe beekoreire doodo abandi beekoreire enku abandi beekoreire ekiteemere abandi bariyo nibareeba emotoka hariho emotoka eibiri.

Abashija bashatu bari aha ruguuto baine ebitiiho bariyo nibakorogotorora aha ruguuto hariho n'abantu bariyo nibatambura n'amapiki garimu nigagyenda , abandi bemereire aha maduuka .

Abakazi baingi beerundanire hamwe bamwe baheekire abaana aha mugongo. Boona bajwaire enkwanzi omu maraka. Baine n'ebigoye bikomire aha buso n'abandi bajwaire ebikomo aha mikono.

Abashaija babiri bariyo nibatambura, baine eshaho aha mugongo. omwe ainemu butusi. Bakwise n'enkoni omu ngaro. Aha rubaju rwabo hariho ekiti kiringwa kiine amapapa mahango.

Omushaija aine ebitookye bingi aha gaari arimu nabitsindika, n'aha ruguuto hariho abantu bariho nibatambura hariho n'epiki zemereire nana emotoka nyingi ezemereire hariho n'ebizimbe bingi ebyetoroire oruguuto.

Empangare erimu nezaana omupiira n'aha rubaju hariho ondiijo ariyo narengarenga n'ondiijo nareebeka omutwe gwonka, orikuzaana omupiira ajwaire ekaito zirikwiragura na n'empare erikutukura na sitokisi zirikutukura.

Omuntu atari kurebeka aha maisho ajwaire giravu z'erangi ya kinekye, ajwaire na ovoro, ajwaire n'engofiira aha mutwe, ajwaire n'akakokoro aha maisho ariyo nayiha obwoki omu kihumi.

Omuntu orikureebeka engaro zonka ariyo naateeka eitaka omu katiba naateera amatafaari aha rubaju hariho amatafaari mingi hariho n'omuhini gurikureebuka ekicweka hariho n'edomora y'erangi ya kijubwe

Abaana baingi bateire orunyiriri abamwe bajwaire esaati z'ebitengye ,nana ondiijo ajwaire esaati ya Uganda ,n'ondiijo ajwaire ekisweeta ,n'ondiijo ajwaire esaati ya bururu ,nana ondiijo aine akasaati ,k'erangi ya kijubwe.

Ebihingwa byingi biri hamwe harimu ebinyansha, harimu kabege harimu biringanya harimu enyaanya harimu na obutunguru.

Omukazi aine omwana bariyo nibanaaba engaro aha rubaju hariho saabuni hariho n'ebihingwa biri omucupa by'erangi ya kijubwe n'aha rubaju hariho akatandaro k'esuwaani

Amaju maingi gashakaize amabaati garikwera gombekyeise amatafaari, hariho n'ebiguzi bingi. Getoroirwe nana ebimi, emiti mingi nana ebishaka.

Omwana ayereize okuguru ariyo naashamba omupiira, ajwaire esaati y'erangi ya kinekye n'obwa kinyaatsi. Ajwaire ebigyere aine n'omupiira gw'erangi erikwera.

Empundu erikureebekaho ekicweka kikye nereebeka aha maisho na n'engaro eine engaro zirikwiragura zineho na n'ebyooya byingi n'aha maisho gaayo haine erangi ya kitaka eine n'ebyooya byingi aha mubiri gwayo.

Omushaija ashutami aha kidomora aha rubaju rwe hariho kasaasiro nyingi hariho nana akaju kataireho ekishushani n'aha rubaju rw'akaju hariho abantu bemeereire aha kasaasiro hariho n'ekimotoka kya kasasiro kiriyo nikitimba

Ekikopo kya gama ky'erangi ya kijubwe kirimu chayi. Aha rubaju hariho omugati gw'erangi ya kitaka bikwasize aha meeza. Omugaati gukwasize aha kipapura.

Entwinga eibiri ziri omu ruguuto emwe eyemerize amaraka endiijo ekyikyire omushaya aha rubaju rwaazo hariho ekishaka kirimu ebiti byekukuuro n'orubaju orundi nayo hariyo ekishaka.

Abantu baingi bari omu ruguuto abamwe bakwaitse ebendera omu ngaro n'abandi bazezirikire n'abamwe bazikomire aha mamotoka gaabo aha rubaju beetoroirwe ebizimbe bingi. N'ahaiguru hariyo ebicu by'erangi erikwiragura n'ebirikwera

Abatsigazi baingi bariyo nibazaana omupiira bashatu bemerize amaguru ahaiguru ahagati yabo hariho omupiira n'aha rubaju hariho abaroreezi baingi abashutami n'ekishaayi kizitiirize obwooma.

Omwana ayemereire omu maisho g'amakara aha rubaju rw'amakara hariho akatebe n'aha nyuma yago hariho abashaija babiri bashutami aha katebe omu maisho gaabo hariho omwana natambura.

Abantu babiri bari hamwe, bombi bajwire obukokoro aha minwa, bombi bajwire eshweta. Omwe aine akooma omu ngaro napima ondijo oburwire, n'ondi aine akapapura omungaro k'erangi erikutukura.

Abakazi babiri bari aha mudaara. Hariho n'omwana muto. Baineho kabegi, baineho enyaanya, baineho obutunguru, baineho emicungwa. Omwe omukazi ashutami, ondiijo ayemereire.

Abaana baingi bari omu muhanda bekoreire obudoomora bariyo nibagyenda aha rubaju rw'oruguuto hariho ekishaka kihango n'orubaju orundi narwo hariho ekishaka kihango.

Enjoki nyingi zeerundaniire aha itaagi ry'omuti zeerunzire akakoro enjoki ezimwe ziine erangi y'okwiragura ekitaagi kiine erangi ya kitaaka n'amapapa ga kijubwe

Omuntu arikureebeka engaro zonka akwaitse esabuuni y'okunaaba omu ngaro ,ajwaire empeta omu rukumu ,ajwaire esaati y'emikono miraingwa erikwiragura ,ajwaire nana empare erikwiragura.

Ebimotoka bibiri biriyo nibishara ebinyaatsi byine na n'ekyoma eky'okushukamu ebinyaatsi omu kindi eki kimotoka hariho ekimwe ekitsigiise erangi erikutukura n'ekindi kitsigiise erangi ya kinekye n'ebinyaatsi byona byomire.

Ente nyingi ziri omu muhanda nizitambura. Ezimwe ziine amahembe maringwa ezindi ziine amahembe magufu ezindi tiziine mahembe. Aharubaju hariho ekishaka kihango n'orubaju orundi hariho ekishaka ekihango.

Ebinyebwa by'empogora bikwasize aha sohaani erikwera. Hariho ebitondoirwe hariho n'ebitatondoirwe. Esohaani ekwasize aha mukyeka gurimu oburikwera n'oburikwiragura. N'aha rubaju hariho omukyeka ogw'erangi y'okutukura nana erikwiragura.

Eduuka rihango ry'ebya plasitika ririmu ebyeyerezo harimu amabaafu harimu amabaketi harimu ebisiimura harimu ebiburashi harimu obutebe.

Enjoki etekami aha kirabyo kiine erangi ya kineekye kiine n'ebitsitsi by'erangi ya kijubwe, enjoki eine erangi erikwiragura nana erikwera, enjoki neeyihamu omweyangye omu kimuri